Duu puuni ka shab ʒiya shab zaŋla labtop n pa bi tooni ka shab zaŋ tangali mii nima n pa bi tooni ka bi karimba ʒi bi tooni n wuhuriba din tu ni bi niŋ shɛm

Shab n bɛ nachiinsi dibu shee ka paɣa so wuɣi o nuwa ka yɛ liiga sabinli ka so mokuru din nyɛ chinchin laasabu ka zaŋ nachiinsi zipiligu n pili o zuɣu ka bi shab bob bobga ka yɛ chinchin liiga

Doo mini o bia n bɛ bindirigu dibu shee bia maa teela o nua n zaŋdi bindirigu niŋdi o baa maa nolini o baaba maa lami ka nyili o nyina ka kpa ninkpara din nin kom nyɛ zaɣ sabinli bi luɣuli polo shab gba ʒila dinni n diri bindirigu

Salo n ʒɛ polo zuɣu polinsi bɛ bi puuni ka polin kpɛm maa zaŋdi takara shɛli tiri doso doo maa nyɛla silmiinga ka silmiinga maa mii yɛ kootu ka kootu maa nyɛ zaɣ sabinli

Paɣa so n ʒi kuɣu kuɣu zuɣu ka kuɣu maa nyɛ zaɣ vakaɣali paɣa maa gala wooch ka yɛ liiga sabinli loori nim bɛ sambanni n chɛna loori nim maa puuni zaɣ dozim bɛ di puuni ka zaɣ sabila gba biɛni

Loori kara ayi mini mashin shɛli din toori tandi n bɛ polo ni loori kara ayi maa zaa nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka mashin shɛli din toori tandi maa zaa nyɛ zaɣ dozim

Naa mini o niraba n ʒiya naa maa luɣuli polo o paɣa ʒila o sani ka bi puuni so yino zaŋla o nuu n tabi o jirili ka bi shab gbubi lɛm din nyɛ zaɣ ʒiɛ

Salin gbiribi n bɛ salima gbibu shee bi shab ʒɛmi ka bi shab kuriya ka bi shab yɛ liiga zaɣ nuɣso ka bi shab yɛ liiga din ningbuni kom nyɛ zaɣ tankpaɣu

Paɣa mini bihi n ʒi polo ni paɣa maa nyɛla silmiinga ka kpa ninkpara din ninkom nyɛ zaɣ sabinli ka nyili o nyina ka bia maa yino zaŋ o nubihi n taɣali taba bihi maa shab gbaala paɣa maa

Bihi ayi n ʒiya ka yino pamdi ŋun ʒi tiŋ maa zabiri yino gbubila afi ka yino mii zaŋ o nuu n tabi o jirili